Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyono aantu haya tekula nelalakano, opo ya vule ya mone mo shomondjato, ano ya mone mo iisimpo. Ohaye shi mono nee ngele ya landitha oondjuhwa ndhika.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono mbyono haya tekula . Ohaya ningi nee uukunino woohi opo yavule okudhi tekula ,taya tulamo omeya eta yedhi pelemo iikulya . Ngele dha koko ohadhi kwatwamo etadhi landithwa nenge tadhi liwa.

Oohi odho iinamwenyo ndyoka hayi adhika momeya mono aantu yeya po nomadhilaadhilo gayooloka nkene yena okudhi tekula. Aantu oyeya po nomadhilaadhilo opo ya ninge uukunino woohi mono haya tula oohi etayedhi pe okulya opo dhivule okukoka dhi vule okuliwa nenge okulandithwa.

Iimeno oyasimana muuyuni awuhe oshoka ohayi vulu okutu etela oshimaliwa nenge oonkondo momalutu getu uuna tatuli iiyimati. Uuna twalanditha iiyimati mbika ohayi vulu okutu etela oshimaliwa nenge tatu landitha iimeno yoyene opo wo yi vulu okutupa natango oshimaliwa.

Onkanga oyo oshinamwenyo shoka shomiikwamawawa shono hashi vala omayi etashi tendula opo shi vule okutana. Aantu oyeli yeshi tekula omolwa ohashi gandja omayi kaantu etashi gandja wo onyama ndjono aantu haya vulu okulya.

Ongombe oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo, mono aantu ya hogolola opo ya vule oku yi tekula. Ohayi vulu okutu pa omauwanawa ogendji, mono hayi vulu okutu pa onyama, e tayi tu pe wo omahini. Ongombe ohayi vala uutana.

Namibia okuli onga oshilong, Oshilongo shoka sha yambekwa omolwa uushitwe washo omwa okwashiti iinima oyindji mono a kwatelamo woo oondundu, oondundu olyo ehala ndjoka lya ningwa momamanya Omwa ano eli shita momamanya aantu oyendji ohayi ne yakatale kutya Oondundu oshinima oshafa peni mboka ina ya putukila poondundu nenge akwiilongo mboka ya hala okumona kutya oondundu oshike.

Ondoolopa oyo ehala ndoka lili lyatungwa nawa ndono hamu adhika woo iihauto oyindji, hamu adhika woo naantu oyendji oshoka aantu ohayazi komikunda e tayeya koondoolopa hoka opo yavule oku konga iilonga taya mono oshimaliwa opo ya vule okukuthamo omalukalwa gawo.

Omuwa sho a shiti uuyuni okwa shiti wo iinamwenyo ya yooloka mono a shiti onduli. Onduli oshinamwenyo shoka shina othingo onde shono hashi vulu okutupa oshipa tashi tupe wo onyama, oshinamwenyo shoka hashi vala uunamwenyo ihaashi vala omayi

Muuyuni auhe aantu oyeli ya pumbwa oshimaliwa. Aantu oyeya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene ye na okwiimonena oshimaliwa shoka. Aantu oyeya po nomadhilaadhilo opo ya vule oku kuna iimeno mbyono haya vulu oku landitha etaya i monene oshimaliwa shika.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya. Aantu oye ya nomadhiladhilo ga yooloka nkene ye na okutekula oohi, mono ye ya po nomadhiladhilo, opo ya ninge uukunino e taya tula mo omeya e taya tula mo oohi, taya kala ihe haye dhi pe okulya, opo dhi vule okukoka. Uuna dha koko aantu ohaya vulu okudhi kwata e taye dhi landitha nenge taya li.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika mokuti miinamwenyo mbyoka hayi ithanwa iiyamakuti. Oshili nee sha simana pamikalo dha yooloka. Aanafaalama oyendji oye ya po nomadhiladhilo ogendji, opo ya vule oku tekula oshinamwenyo shika, oyeli haye yi tekula onga iishona, taye yi pe omahini, opo yi koke, yo yi vule oku gandja uuwanawa mboka ya pumbwa.

Omwa sho ashiti uuyuni okwashiti omeya eta shiti iimeno. Omeya ogeli gasimana kiinima ayihe kombanda yevi. Omavo ogo oshimeno shoka hashi mene momeya hashi kala ashike momeya shina ongala yashena nawa, uuna kapuna omeya nena itatu mono omavo.

Uuyuni sho wa putuka aantu oyeya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene yena okukuna iimeno yawo. Aanamapya oyeya po nomadhiladhilo okukala taya longo nuupu itaya longo nuudhigu. Mono yeya po nomadhiladhilo opo ya vule okulongitha omambakumbaku, ngono haga endelele okutanauna evi shi vulithe okulongitha nande etemo ndono tali kutha ethimbo ele.

Aanafaalama oyo aantu mboka ya simana mbono yeya po nomadhilaadhilo ogendji onkene yena oku tekula iinamwenyo. Oyeli yeyapo nomadhilaadhilo nkene yena oku tekula omakende. Omakende ogo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya shono hashi ningwa uukunino wuna omeya e tashi pewelwamo iikulya opo shi vule shi koke, aantu opo ya vule woo okushi lya nenge tashi landithwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti, shono hashi ithanwa kutya oshiyamakuti. MoNamibia oshili hashi adhika mEtosha, mono mwa pungulwa iiyamakuti iikwawo. Oshili oshinamwenyo shoka shina othingo onde, shono hashi tupe omauwanawa ogendji. Ohashi vulu okutupa onyama, opo tupaluthe omalutu getu.

Uuyuni showaputuka aantu oyeyapo nomadhiladhilo ogendji, mono yeyapo nomadhiladhilo gokutekula oohi . Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhikwa momeya . Uuna wedhi tula kombanda yomeya , ohadhi si owala. Aanafaalama oyeyapo nedhiladhilo opo yatekule , mono yaninge uukunino woohi mono yatulamo omeya, etaya tulamo oohi . Ohaya vulu wo okudhi kwatamo etaya li, nenge taya pe aashiinda nenge taya landitha opo yavule okumonamo oshimaliwa.

Oondjuhwa, omakalakuni noombaka oyo yimwe yomiikwamawawa mbyoka hayi vulu okutekulwa kaantu. Ohayi vala omayi opo yi vule okutana. Ohayi vulu okweeta onyama moshigwana uuna aantu ye yi dhipaga e taya landitha nenge taya li.

Oongombe oyili wo oshitopolwanamweyo ndhono hadhi tu etele iinima iiwanawa, ohadhi okutupa onyala, ohadhi vulu okutupa omahini. Omahini oha tuga mono iina twedhi kanda e tatu mono omahini ngoka. Onyama oha tu vulu okuyi mona ngele twa dhipaga ongombe e tatu mono ko onyama.

Aanamapya oyo aantu mboka haya longitha evi mokukuna iimeno yawo. Oye ya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene ye na okulongitha evi ndika..oye ya po niilongithomwa mbyoka hayi vulu okulongekidha evi, tayi endelele, yivulithe oonyala.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiikwamawa mbyono hayi tekulwa kaantu. Aantu ohaye yi tekula nomalalakano ga yooloka. Aantu ohaye yi tekula molwashoka oya hala onyama nenge okumona omayi e taya landitha ya mone oshimaliwa. Ohaya vulu okutekula uuyuhwena mbono hawu koko wu ninge oondjuhwa oonene ndhono wo aantu haya li nenge haya landitha.

Aanamapya oyo aantu mboka haya longo momapya mbono haya longekidha evi opo yavule okukuna iimeno yawo. Ohaye li longekidha pamikalo dhayooloka mono yeya pamadhiladhilo nkene yena okulonga nuupu opo yavule okulongitha evi ndika noku kna iimeno yawo.

Ondundu oyo yimwe yomiishitwa yaKalunga mbyono yi li ya tulwa kombanda nelalakano opo yi opaleke evi. Iikogo oyo mbyoka Omuwa a shita mbyono hayi eta Shiyenga shaNangombe ngono eli a simana muuyuni awuhe kiinamwenyo nokiimeno pamikalo dha yooloka.

Iimeno mbyoka ya shitwa kOmuwa mbyono aantu haya vulu okulongitha pamikalo dha yooloka. Omuwa okwa shiti wo oondundu ndhono dhi li onga omamanya, hono haku vulu natango okumena iimeno. Iimeno oya simana muuyuni auhe, oshoka ohayi vulu oku eta omvula, oshoka ohayi etha omeya gayo okupitila momafo e taga ka ninga iikogo.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya, mono aantu ye yapo nomadhiladhilo gayooloka nkene yena okudhi kwata mo. Uuna omeya ogendji aantu ohaya longitha oonete e taya kwata oohi dhika opo ya vule oku ipalutha. Ohaya vulu wo okumona oshimaliwa ngele yedhi landitha e taya mono oshimaliwa shika, opo ya vule oku ikwatha noshimaliwa shoka.

Omuwa sho ashiti uuyuni okwashiti iinima oyindji mbyono atula kevi. Okwashiti woo oondundu ndhono dhili dhatulwa kombanda yevi, dhashitwa momamanya mono hamu vulu woo okumena iimeno. Aantu oyendji oha yeya okutala oondundu mbono inaya putukila pudho.

Omuwa sho ashiti nevi, okwa shiti wo iinima ya yooloka , iinima mbyoka tayi vulu oku wapaleka evi, mbyono tayi vulu oku kala mombanda yevi. Okwa shiti wo oondundu dhono edhi shita ngaa momamanya ete dhi tula kombanda yevi, okwa shiti wo iimeno mbyono atula natango kombanda yevi mbyono hayi vulu oku kala ya sheneka nawa eta yi opaleke evi.

Iikwamawawa oyo iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi mono mwa kwatelwa oombaka. Oombaka odhi li onga iitekulwanamwenyo mono aantu ye yi fala komagumbo e taye yi tekula. Ohaye yi tekula nomalalakano ga yooloka, oshoka ohayi vulu okutupa omayi nonyama.

Oohi iinamwenyo ndjoka hayi kala momeya ndhoka hadhi vulu okutekulwa, aanafalama oyeya po nomikalo odhindji dhokutekula oohi ndhika oyeya po nomadhiladhilo gokuninga uukunino woohi etaye dhitekula yo yiimonene oshimaliwa ngele yedhi landithepo.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti shono hashi ithanwa kutya oshiyamakuti oshili hashitupe uuwanawa owundji mono hashi vulu okutupa onyama nenge oshipa, onyama oha twilongitha onga okulya nenge tatwilanditha opo tuvule okwi monena oshimaliwa.

Ohi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono aantu ye yapo nomikalo dha yooloka nkene yena okudhi tekula. Aantu oye yapo nomikalo odhindji nkene yena oku ninga uundama moka taya tula oohi ndhono tadhi vulu oku tekulwa. Aantu oha yedhi tekula ne ngiini? Ohaye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule okuliwa dhi koke dhi liwe nenge dhi landithwe.

Iiyamakuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi kala mokuti, mono mu na wo iinamwenyo oyindji. Mokati kayo omu na oshinamwenyo hashi ithanwa onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shi na othingo ondeendeka, yo oyi na ombanza ombwaanawa hayi vulu okulongithwa; okukuthwa oshikatha e tashi ningithwa oshipa shi ninge wo iikutu.

Ongombe odho oshinima shoka shasimana muuyuni awuhe oshoka ohashi vulu okutupa omahini ngono hatu vulu okulya . Ohayi vulu okutupa onyama ndjono hatuvulu okulya . Ohayi vulu woo okutupa omahini tatuvulu okugalanditha kaantu e tatu ilikolelo oshimaliwa shetu shoka shomondjato.

Namibia okuli oshilongo shoka sha yambekwa oshilongo shoka shina uuwanawa owundji . MEtosha omo hamu adhika iinamwenyo oyindji, mbyono haku tiwa iiyamakuti mono hatu adhamo iiyamakuti mbyoka hayi vulu oku eta akwiilongo yeye yatale e taatu thigile oshimaliwa sho taafutu e ta yeya oku tala iinamwenyo mbi.

Omwa gopombandambanda sho ashiti uuyuni okwa tulamo oondundu dhono dhili dhina uuwe nongopolo mboka hawu vulu okugwa momamanya ngoka. Okwa tulamo aantu mboka yena omadhiladhilo notseyo ya nkene yena oku kala ya mona uuwe mboka mokulongitha iinima ya yoloka.

Efuta olyo ehala ndyoka lyu udha omeya , ndyoka ihaa li pwine. Ohali zi iinima oyindji mwa kwatelwa oohi noombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya ohadhi longithwa okuninga iipa.

Aanafalama oyo aantu mboka yena oondunge noya kotoa, oye yapo nomadhiladhilo ogendji nkene ya pumbwa oku ko kitha iimeno yawo noya mono kutya iimeno ayihe yapumbwa omutenya, kupya komutenya gu uki lila. Iimeno ohaye yi tula ne pehala mpoka ye yi kuna etaye yi tula momu zile yo taya tulapo ashihe shoka yapumbwa opo yi vule oku ninga iikulya yo yi koke yiye komeho.

Omwiidhi gwaziza nawa guli pooha dhomeya moka muna oohi sho oshowo puna woo oondhila dhili ne oondhila ndhoka dhili dhina omilungu omile oshoka ohadhi li oohi dho ohadhi yi kohi yomeya mokukonga iikulya yadho.

Aanafalama oyo aantu mboka yeli ya simana oshoka oha yetu etele omauwanawa ogendji. Oha ya vulu oku kuna iikunomwa mbyoka hayi vulu oku liwa, noku kunawo iikunomwa mbyoka hayi vulu oku tu etela omu zile. Iimeno mbyoka oyili ya simana molwashoka ohayi eta omvula yi loke mokwetitha omeya ga ye mombanda ngoka haga ni ngipo iikogo.

Uuyanda olyo ehala ndjoka hali longithwa kAawambo oyendji ndono hali tulwa iilya uuna aantu ya mana okuteya. Olyo woo hali kala onga oshipungulwa oshinene pashiwambo. Aantu ohaya longitha iilya mbika okulya nokulanditha woo uuna yahupapo oyindji.

Oohi odho oshinima shoka shasimana , shono hashi eta omauwanawa momalutu getu nohashi tupe wo uukolele ngele tweshi li. Mongashingeyi aantu oyeli yaninga iikunino wawo mono haya tekula oohi nohadhi vulu okweeta oshimaliwa pamukalo gayooloka.

Oondundu odhili dha simana oshoka ohadhi etitha eliko lyaNamibia liye pombanda. Sho nee aatalelipo tayeya, ohayeya nee etaa futu oshimaliwa opo yatale, opo ngaa yavule oku thaneka omathano gawo ndee taafala ngaa nee kiilongo yawo e tayuu lukile yakwawo.

Iilongo oyindji oya pewa omunkulofuta. Namibia okwa pewa omunkulofuta ngono aantu haye ya ka kale uuna ya hala okutala efuta ndyoka. Komunkulofuta ohaku kala uumanya uuwanawa mbono wa shitwa kOmuwa, opo ehala li kale ewanawa.

Pamuthigululwakalo goshiwambo aantu manga inaaya ya kuushimba nenge ya kakonge iilonga nenge ya ye koosikola ohaye telekelwa ne oshithima hashi liwa nomboga, omboga ndjono hayi muwa mepya etayi ningwa ekaka olyo nee hali liwa kaantu mbo shi taa zimo mbo, no ohapu ningwa wo noshigali hashi ningwa momakunde ngono omatookele .

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene shomEtosha lyaNamibia. Osha talika ko shi na oshilonga omolwa eyego lyasho. Aakwiilongo ohaye ya nee okutala oondjamba niinamwenyo iikwawo, yo taya landa wo omayego goondjamba.

Muuyuni awuhe aanafaalama oyeli yena elago mono haya vulu okuyapo nomikalo dha yooloka nkene yena okutameka iikunino yawo oyeli haya longitha omikalo odhindji ndhono hadhi yakwatha mokutekela omeya. Oyendji ohaya ohaya longitha ominino shoka sha ningi oshipu kuyo opo yavule oku tekela pethimbo limwe inaya vula oku longitha oonkondo odhindji.

Uunamapya owo iinima mbyoka ya simana muuyuni. Mbino oya simana, molwashoka ohayi eta iinima oyindji. Ohayi eta iikulya mbyono hatu yi teya, moku teya mono omo nduno hatu kutha iikulya tatu pe wo aakwanezimo yetu. Ohayi vulu wo oku eta oshimaliwa pamikalo dha yooloka, ngele tatu yi landitha e tatu mono oshimaliwa shoka.

Omandjembele ogo oshimeno shoka sha kunwa moNamibia, shono hashi vulu oku tu etela omauwanawa ogendji. Oshili hashi kunwa e tashi tekelwa mo mukokomoko govula ayihe. Oshili wo hashi gandja iiyimati yawo haku tiwa omandjembele.

Omuwa mokushita uuyuni auhe, Namibia okwe mu pe evi ndyoka ewanawa. Evi ndyoka hali gongelwa kombepo mombuga yaNamibia. Ohali monika nawa, noha li vulu okukala tali eta aatalelipo, opo ye ye ya tale evi ndika, e tayi ithanekele ko. Oli li lya yela shekesheke kaali na nando okayagaya kasha.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono hayi vulu oku liwa, hayi vulu oku landithwa , e to mono oshimaliwa shoye. Aantu ngaashingeyi oye eta omukalo gokutekula oohi, mono ya ninga iikunino yoohi, mono ya tula mo omeya yo ohaye yi pe okulya.

Embakumbaku ndyono li li onga osheenditho hashi longithwa unene mokuninga nawa omapya gaantu unene gaanafaalama nAawambo ohaye ga longitha okupulula omapya gawo, yo taya kunu iikunomwa yawo mbyono hayi palutha aakwanezimo yawo momukokomoko gwiiwike ayihe.

Omayendo ogo ehala ndyoka aantu haa tulwa nenge haa fumvikwa uuna aantu ya hulitha, mono aantu haa vulu okukala ya tula mo aaholike yawo, e taye ya ya talele po. Ye li po haya vulu okutula po omamanya, emanya ndyoka hali vulu okundhindhilikwa kutya omuholike gwawo okwa tulwa moshilambo shini.

Iipundi niitafula oyo iinima mbyoka ya ningwa miiti mbyono ya ningwa miipilangi mbyono hayi vulu okulongithwa pomikalo dha yooloka . Muuyini omuwa okwa shitile mo woo omiti dhono hadhi zi iipilangi, ndhono hadhi opaleke woo evi eta yi eta woo omvula opo yiloke pomikalo dha yooloka.

Ekende lyo shimwe shomoohi ndhoka hadhi tekulwa shoka hashi kuthwa momeya sho ohashi liwa woo .ohashi vulu okulandithwa ,hashi vulu oku etela aantu oshimaliwa ohashiya nee pomikalo dhayooloka oshoka ohovulu okulanditha oohi ndhoka dha telekwa nenge ndhoka inadhi telekwa dhiku etele oshimaluwa .Ohovulu woo okudhi gandja kaashiinda nenge komuntu ngoka edhipumbwa etekupe oshimaliwa onga olupandu.

Oohi odhi li oshinima sha simana muuyuni auhe. Mono aantu haya vulu okulya oohi, opo ya kale ye na uundjolowele. Oohi ohadhi tekulwa pashinanena, aantu ya ninga uukunino woohi, mono haya vulu wo okupa oohi iikulya, opo dhi vule okukoka.

Oshimeno shoka sha mena tashi ulike sha fa kaa shi na omwenyo, ano sha sa oshoka osha mena momamanya no itashi monika shi na uututo wa gwana opo shi vule okuninga iikulya yasho shoshene.

Oohi odho iikulya mbyoka Aawambo yasimaneka ndhono haya mono oshali oku ziilila momeya. Pethimbo lyongashingeyi aantu oye yapo nomadhiladhilo gayooloka mono aantu yeeta omadhiladhilo opo yatameke okutekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa nee ngiini? Aantu ohaya ningi oshikunino shoohi mono haya tula mo omeya etaya tula mo oohi etaye dhi tekula mokudhipa iikulya.

Pamba sho ashiti uuyuni we okwatulamo iinima oyindji mono atulamo omamanya ngono haga ningi oondundu . Oondundu odho oshinima shoka shasimana oshoka ohadhi opaleke oshilongo shoka hashi eta woo aatalelipo opo yavule yatale woo oondundu ndhoka yo taya futu oshimaliwa.

Kalunga sho a shiti uuyuni okwa gandja iinamwenyo ya yooloka, mono oshilongo shetu sha pewa iinamwenyo mbyono tweyi tula mEtosha haku tiwa iiyamakuti. Iiyamakuti oya simana, oshoka ohayi tu etele uuwanawa owindji mono hayi vulu okutu pa onyama, opo tu vule okutekula aantu yetu mboka ye li moshilongo shetu.

Oohi odho iinima mbyoka hayi kala momeya, aantu oyendji oya konga ondunge opo ya vule okudhi tekula, tango haye dhi kwatamo uuna ye wete dha koka nawa, eta ye dhi landitha nenge ota vulu oku dhi kuthamo eta yali noku pa oofamili dhawo.

Muuyuni awuhe ,Omuwa okwa gandja iishitwa ye kiilongo ayihe, mono a gandja wo omiti, oondundu, omavi moka aantu haya vulu oku kala. aantu oyendji ohaya ende nee niilongo taya tala, etaya thaneke opo ya vule oku kala yena omathano goma hala ngoka ye ga hokwa.

Oongombe dhoonani odho oongombe dhoka hadhi longithwa unene kAawambo. Mbono haye dhi longitha onga iipululitho yawo, ohaye dhi longitha opo ya longe omapya gawo ya mone okukuna iikunomwa yawo. Ohaye dhi landitha po wo e taa mono oshimaliwa, shoka taa vulu okushi longitha ishewe okulanda iinima megumbo.

Oohi oshike, oohi osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya nuuna wahala shasa oto sheta pondje. Oohi ohadhi tu etele omauwanawa ogendji dho ohadhi palutha omalutu getu hatu shiteleke etatu shili. Oohi ohadhi vulu okweeta iimaliwa moondjando dhetu uuna twedhi tekula eta dhadha okulandithwa.

Nampongo sho a shiti uuyuni okwa gandja uuwanawa kiilongo oyindji hono a gandja omeya ta gandja iimeno mbyono hayi ningi ehala li kale tali monika nawa. Okwa ningi wo oondundu ndhono hadhi nana aantu e taye ya ya tale yo taa futu oshimaliwa, opo ya vule okumona iinima ayihe mbyoka yo taya kutha omathano ya tumine kiilongo yawo.

Methano muno omuli ta mu mokika omuti, muno ta mumonoka woo ootenda mono muli ta monika kutya omuna aatalelipo yeya oku talelapo nenge aanilonga peni pe hala lyo ntumba moka yeli motenda onga olukalwa lwo po kathimbo.

Oondundu lyo ehala ndoka lya shitwa komumwa ndono hali eta aatalelipo moshilongo. Olyo ehala ndoka lya ningwa momamanya ndono lili lyo opala ano hali opaleke oshilongo lyo olili hali mene iimeno mbyono hayi vulu oku eta omvula yiloke oshoka omvula ohayizi momeya ngoka hagazi momafo giimeno ngono hagayi mombanda etaga ningipo iikogo. Ondundu osho oshinima shasimana oshoka ohashi eta woo aantu yakale yeya moshilongo shetu.

Namibia osho shili oshilongo shoka sha yambekwa shino omuwa eshi uushitwa wa yooloka mono agandja eendundu nomiti noshowo iinamwenyo. Iinamwenyo yiiyamakuti oyili tweyi tula me Etosha mono aantu haye ya ya tale etaye tu futu oshimaliwa.

Aawambo mokuhola oohi dhawo, oye eta po omikalo dha yooloka dhokukwata oohi. Oya tameke okukwata niishongo, ihe paife oye li koonete. Oonete odho oshinima shimwe shoka hashi vulu okukwata ehala enene, sho ohashi vulu oku endelela okutanitha omweelewa goohi noontangu. Oshipu shi vulithe okukwata niishongo.

Uunamapya nuuniimuna owo wumwe mboka wa simana muuyuni awuhe. MoNamibia natse wo otuna mo uunamapya nuuniimuna mono mu na oongombe ndhono hadhi vulu oku tu etela uuwanawa owundji. Ohadhi vulu okutu pa omahini ngono hatu vulu okulya, okutu pa onyama ndjono hatu vulu okulya, ohatu vulu wo okudhilanditha.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo momampya, haye tu e tele iikulya okupitila miimeno. Oya simana unene koshilongo oshoka ohaya vulu okukala tayiilongele yo yene, taya vulu okupa oshilongo, e tashi kuta, okuza ashike momapya gawo nenge miikunino moka.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya ihaashi kala kondje, shono hashi vulu wo okuliwa. Aantu uuna omithima dhawo dha pwine ohaya vulu oku ka huga ketale nenge taya kwata noonete, e taya kwata oohi dhawo ya ka lye. Oohi ohadhi vulu wo okukala dha tekulwa, moka aantu haya tungu uukunino wawo woohi e tadhi tekulwa, e tadhi kala hadhi pelwa mo iikulya.

Embakumbaku olyo limwe ndyoka lya simana muunamapya nuu niimuna olya simana ngeyi ohali vulu okutanawuna evi uuna omwiidhi omule ohali pulula ne omwidhi taguyi kohi. Omambakumbaku ogeli ga yooloka opuna limwe lyina etemo limwe alike lyimwe olina omatemo geli gaali. Omunafalama kehe okushi kutya evi lye ohali pumbwa embakumbaku lyili ngiini.

Kehe oshilongo opo shi opale nenge opo shimone omvula ya gwana ohashi ningwa uuna aantu taya tsike iimeno yawo pokutsika iimeno omawunawa ohendji yawo aantu haya vulu okutsika nenge omuntu tavulu

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoka hashi pulula moofaalama nenge momapya opo evi li wape oku kunwa. Oha li pulula unene uuna evi lya tuta opo lyi tetepo omwiidhi. Oha li longithwa unene kaanafaalama nosho woo kwaamboka ye na omapya opo evi li vule oku kunwa.

Oonyanga odho oshinima shoka hashi kunwa, hashi longithwa pamikalo dha yooloka. Ohashi longithwa wo mokuteleka, okutula moomweelelo dhetu nokukala wo miikunino. Ohayi vulu wo okulandithwa po, opo yi tu etele oshimaliwa momagumbo.

Omunafaalama oye ngoka ha longo nuunamapya, ha longo niinamwenyo ndele niimeno. Oha vulu okukuna iimeno mbyono hayi mu etele uuwanawa owundji mono mwa kwatelwa wo okulanditha, okulya nokupalutha wo aakwanezimo yawo. Ohaye shi ningi mokulya iimeno mbyoka ya kuna nenge okulya onyama yiinamwenyo mbyoka ya tekula.

Oombaka odho dhimwe ndhoka dhiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyili hayi vala omayi, e tayi tendula. Oyili wo hayi liwa onga onyama, yo ohayi vulu okulandithwa, opo aantu yavule okumona oshimaliwa shawo.

Uuyuni sho wapu tuka aanafalama oye yapo nomadhiladhilo ogendji nkene yena oku tekela iimeno yawo. Nkene yena oku tekela iimeno yawo itaya longitha onkondo dhawo yene, taya patulula ashike opomba shino osheya ne una aantu ye etapo omadhiladhilo ogendji mono tashi monika kutya aantu ihaya longitha we onkondo dhawo ohaya pa tulula shike opomba etaya tekele iimeno yawo pethimbo limwe.

Mongaashingeyi aantu oyena omikalo odhindji mokutekula oohi. Oohi odho oshinima shoka hashi kala momeya, shono haye shi tekula , etayeshi pe iikulya opo yavule okuteya. Mokuteya mono ohaya kwatamo oohi, etaya landitha kaantu opo yavule oku mona mo oshimaliwa.

Uuyuni shi wa putuka aantu oya kongo po ondunge yokutunga omagumbo gawo, mono haya tungu noondhopi, ihaaya tula ko we oohozi, haya tula ko iipeleki, opo ya vule okukeelela omeya noku igamena wo koyindji mbyoka tayi vulu okuyonagula po omalutu gawo nomalukalwa gawo.

Uunamapya owo wumwe mboka ha wu vulu okwetapo oshimaliwa mondjato yomuntu, ohashi etwa ne ngele aantu yalandithapo iimeno wa wo opo ya vule okwi imonena oshimaliwa sho kwi kwathela nasho.

Menanenathimbo aantu oye li ya ninga oombakumbaku. Ombakumbaku oyo oshinima shoka hashi eta aantu opo ya longe nuupu lya ningwa pashinanena. Aantu mongashingeyi oye li haa tete omwiidhi ngono hagu longithwa opo gu pewe iinamwenyo uuna kaapu na omwiidhi gwa gwana.

Miilongo oyindji omuna omahala ngoka omawanawa ngoka haga hili aatalelipo opo yeye moshilongo. Aatalelipo ngele tayeya moshilongo oya pumbwa oku tungilwa oondunda ,moondunda moka taya vulu okulala e taya futu oshimaliwa. Ohaakala nee pomahala gayooloka taa mono uuwanawa wago.

Aanafaalama oyendji oya putuka haya longitha omashina ngoka haga etelele uupu owundji okuninga iinima yawo. Aanafaalama ohaya longekidha evi lyawo pamikalo dha yooloka mono haya ningi evi li kale epu nawa, opo omidhi dhomiti dhi vule okuya mevi dha gwana.

Aalongimapya ohaya longitha wo iiyenditho ya yoloka. Aakulu yonale oya kala haya longitha oondoongi noonani mokupulula omapya, ngaashingeyi methimbo lyoshinanena, aantu ohaya longitha omambakumbaku mokupulula mokukuna nomokuteya wo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika moNamibia shoka shili oshinenenene. Shampa inoshi mona nale e toshi mono lotango oho kala owala wafa wu wete oshiyanda. Oshina eyego lyayo ndoka lina ongushu, ndoka aantu haya landitha opo ya mone oshimaliwa. Shoka hashi ningwa pamukalo guuthwa.

Iimeno oyo iinima mbyoka ya simana muuyuni auhe. Oya simana ngiini? Oya simana, oshoka ohayi vulu oku tu etela oshimaliwa, yo ohayi vulu wo okupalutha omalutu getu, ohayi vulu wo okukala ye eta omvula yi loke ishewe, oshoka ohayi etha omeya okupitila momafo gawo e taga yi mewangandjo ngono haga kala ga ninga po iikogo.

Muuyuni awuhe aantu ayehe ohaya koko molwa iikulya onke aantu oha ya landa iikulya niikunwa opo ya vule okwi inyenga noku longasha omasiku agehe. Una aantu ita ya li ohaya vulu oku nanga eta ya kala taya ehama noku kala ka yena uundjolowele.

Onduli osho oshinamwenyo shina othingo onde shono shili hashi adhikwa mokuti shono kaashi shi shopaantu. Aantu oyendji oya kambadhala noya vule okutekula iinamwenyo mbika ihe inashi vulika . Osho shili shimwe shina omakondo ga paganyana ndele etashi nu omeya gasho.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka aawambo oyendji haya tekula no haya vulu wo okulongitha uuna pweya aayenda. Odho hadhi tupe omayi ngono hatu vulu okugalya hadhi tupe woo onyama uuna twa hala okutula po omweelelo gwetu.

Namibia oshilongo oshiwaanawa. Oshiwanawa, oshoka osha yambekwa niinima oyindji moka Kalunga e ya pe eshito, iinamwenyo niinima oyindji. Kalunga okweshi pe woo evi ndyoka hali eta aatalelipo, opo ye ye ya tale e taya etelele oshimaliwa. Evi ohali kala lyo opala nolya gongala kombepo ya Kalunga.

Aanfalama aantu mbono yeli haya ningi iimeno nenge niimuna. aantu mbono ohaya kunu iimeno yawo eta ye wu landitha opo ya mone oshimaliwa nenge taya vulu oku kala ya kuna iimeno yawo, ne lalakano opo ya tekule aakwanezimo yawo.

Ondundu oyo oshinima shoka sha shitwa kOmwa shono shaningwa mo mamanya moka muna iimeno ya mena mo moka hayi eta aatalelipo ya kale ya talelapo oshilongo shetu. Oha dhe eta ne aatalelipo ye ye ya fute oshimaliwa mono ta tu ya ethele moshilongo shetu opo ya vule oku thaneka, omathano noku ithanekela pondundu dhoka dhina omamanya ga longwa nawa.

Oonete odho oshima shoka sha simana shona hashi kelele omukithi haku tiwa omalaria omukithi ngono hagu etwa koomwe, oomwe ndhoka hadhi thipi aantu oombinzi unene tuu oomwe ndhoka oonkintu.

Oohi odho oshikulya sha simana shoka hashi tu etele uundjolowele momalutu getu. Ohatu dhi kwata ne ngiini, ohatu dhi kwata uuna tatu dhi hugu niishongo nenge ha tudhi kwata noonete ohadhi vulu wo okutekulwa mono tatu dhi pelemo omeya niinkulya.

Omwa sho ashiti uuyuni okwa tulako iinamwenyo shimwe oshikintu noshimwe oshilumentu. Okwa shiti wo oonyenti uunamwenyo mboka hawu kala wuna omakwena gafundwa nawa mbono hawu lala kohi yevi oku pitila momakwena ngoka gafulwa nawa koyene ya go.

Oombaka odho dhimwe ndhoka dhomikwamawawa dhono hadhi tekulwa kAawambo. Ohadhi tekulwa moku pewa iilya nohapu kala puna okaima komeya moka ha dhi vulu okuyo ga oshoka oombaka odhi hole omeya.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka hayi vulu oku kunwa kaantu mbyono ohayi kunwa moshikunino, ohayi kunwa nelalakano opo aantu ya landithe etaya mono oshimalima no opo aantu ya vule okutekula aakwanezimo yawo.

Omapakapaka ogo Iiyenditho yimwe mbyoma hayi longithwa unene kaanafaalama mbyoka hayi longitha miimeno yawo yavule okwiipalutha ohayi longithwa woo pomikalo odhindji ohaya vulu okukala ya pulula etaya teya pamukalo gumwe gwoshinanena .

Muuyuni awuhe iilongo oyi li ya pewa uushitwe wawo, mono Namibia apewa woo ombuga, ndjono yili hayi mene iimeno ya yooloka. Iimeno mbyoka ha yi vulu owala oku kala ya hupa mombuga oshoka kayi na omafo ogendji ngono ha ga eta opo oshimeno shi ze omeya ogendji.

Mbakumbaku osho oshilongitho shimwe shono hashi longithwa kaanafalama petameko lyokuninga oofalama dhawo ohaye shilongitha nee ngiini? ohashi longitha opo yatanaune evi lyotango yotaadhipaga wo oomwidhi dhoka dha mena osho omvula ya loko opo ya vule okukuna mo iikunomwa yawo yo ya vule okutekula omaluvalo gawo.

Uuyuni sho wa putuka, aantu oyeya po no madhilaladhilo nkene yena oku kala yeli miuyuni, itaa yasi kuu talala yo itaya lokwa komvula. Oye po no madholadhilo ogendji oku tunga oma tungo mono ya eta po edhiladhilo lyo ku tunga ongerki. Ongerki oyo ongulu ndjoka ha kutiwa ongulu yOmuwa

Aawambo oyena omapya, omapya ogo ne ehala ndyoka hali kunwa iilya ,iilya oyo nee hayi kunwa etayi tewa etayi pewa aanegumbo opo ya vule okwi palutha momukokomoko gomvula ayihe ohayi vulu oku landithwapo etayi eta oshimaliwa momagumbo opo aanegumbo ya vulewo okwi kwathela nashoka ta vulu okwikwathela nasho oku pitila mokulanda noshimaliwa shoka yamono okuza miilya.

Omambakumbaku ogo iilongithomwa mbyoka hayi longithwa kAawambo nokaanafaalama, opo ya vule okupulula omapya gawo. Okupulula ohaku etwa, opo evi li tanaulwe, opo aantu ya vule okukuna mo iikunomwa yawo, ngele ya hala okupalutha aanegumbo yawo nenge ya hala wo okulanditha, opo ya mone oshimaliwa shawo, opo yi ikwathele nasho wo.

Onyanga oyo oshinima shoka hashi kunwa miikunino ya yooloka. Onyanga osho oshinima shoka sha simana oshoka ohatu shi tula miiyelelwa yetu . Ohatu vulu okushi kuna etashi tweetele oshimaliwa uuna tweshi landitha kaantu mboka yeshi pumbwa, mboka yeli inaaya kuna nando osha.

Eshisha oshinima shoka sha simana kAawambo, mono Aawambo haya tula mo iilya yawo. Iilya yawo ohayi tulwa mo, opo yi oungulwe mo yi vule oku ka liwa konakuyiwa. Iilya oshinima shoka hashi zi mepya shono hashi longwa kAawambo olundji.

Oondjuhwa odho dhimwe dhoka hadhi vulu okumunwa kAawambo, hadhi vulu oku eta oshimaliwa pamukalo dha yooloka. Ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okukangwa nokundithwa, nokukala wo ga fulukithwa momeya opo aantu yalye.

Oongombe odho Iinamwenyo mbyoka ya siman kaawambo, nokaantu ayehe, oshoka ohadhi tupe iinima oyindji. Ohadhi vulu okutupa oshimaliwa, e tadhi vulu okutupa omahini, ngono taga vulu okutekula omalutu getu, taga kala gena uundjolowele.

Omunafaalama oye omuntu ngoka havulu okukala ena iimuna niimeno ngono havulu okukuna iimeno. Omuntu ngoka hakunu iimeno ohakutiwa omunamapya oshoka ohalongo momapya halongo niimeno. Iimeno ohayi eta omawuwanawa ogendji mono hayi vulu oku eta oshimaliwa komuntu ena oshimeno ano akuna iimeno mbyoka

Poshini opo pehala mpoka hapu tsilwa iilya. Aantu ngele ya hompo iilya oha muzi uuhutu mboka hawu vulwu oku tulwa montaku. Oshini osha simana oshoka opo hapu tsilwa iilya aantu taya thitha yamonemo uusila woku teleka oshimbombo opo aantu. Uusila oha wu longithwa woo oku dhunga ontaku ndjono hayi nuwa.

Oohi odho oshikulya shoka sha simana shoka hashi liwa kaantu oyendji, shoka hashi vulu okutulwa nomoondoha, opo wo aantu ya vule okutuma kiilonga oyindji mbyoka kaa yi na oohi, oshoka iilongo yimwe kayena omafuta muyo oshidhigu ya mone oohi dhayo yene.

Methano ndika otamu monika omusame omukwakulunhu athikama piimeno ye yokulanditha nokutsika

Uutalelipo wiilongo oyindji oyasimana oshoka ohashi yambula po ongushu yoshilongo, ohashi eta woo oshimaliwa miilongo ayihe. Aatalelipo oyo aantu mboka haya talele po iilongo sho yili, haya thaaneke omafano gayooloka. Aatelelipo oyo mboka haya hokwa oku enda iilongo oyindji taya talele po iilongo mbyoka.

Oshikunino osho shimwe shoka hashi vulu okupalutha oonkalamwenyo dhetu, ohashi vulu wo okupalutha aakwanezimo yetu opo wu vule okukala wu na oshikunino shi li nawa, owa pumbwa omukalo ngoka wu na okukala wu na okulongitha opo wu vule okutekela iimeno ayihe.

Omayokaa ogo oshinamwenyo shoka shashitwa komuwa, onga iinamwenyo ayihe. Ashike pokati komuntu neyoka opuna uutondwe uunene, oshoka nkee mpa yatsakanene ohaalu owala. Eyoka olyili lyina uuzigo mbono hawudhipaga mbono hawuvulu okudhipaga omuntu.

Evi olyo oshiima shoka hashi hupitha uuyuni awuhe oshoka omo hamu kunwa iimeno mbyono hayi tu petha omalukalwa getu. Aanafalama ohaya longekidha evi pamikalo dhaayooloka uuna ya hala okukuna iimeno yawo ohaya pulululamo nenge taye li longekidha nawa opo ya vule okukuna mo iimeno yawo you kale yoopala

Uuyuni owuli watungwa wa yooloka, muuyuni muna oondolopa nomikunda. Oondolopa osho oshitopolwa shoka shatungika nawa hashaadhika iinima oyindji, sho oshina woo omauwanawa ogendji, oshoka omo owala hamwaadhika iinima ndjoka aantu yapumbwa.

Konalenale, ookuku yetu yonale oyali yena oonkulungu sho yali haa thaneke komamanya moku ninga omadhidhiliko mpoka yeendela ngele oyaka kana otaya vulu okudhimbulukwa ngele taashuna komalukalwa gawo.

Uuyuni auhe ou na iinamwenyo yawo ya yooloka mono Namibia a li a pewa iinamwenyo yomokuti naa mbyoka hayi vulu okutekulwa. Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka ya simana moshilongo, oshoka ohayi eta aantu oyendji yokondje taya vulu okuya moshilongo e taya thaneke omathano ngaka. Ohaye ya nelalakano, opo ya mone iinima mbyoka kolutu kokwene inaya hala okumona owala omathano.

Uuyuni sho wa putuka, aantu oye eta omadhiladhilo ogendji, mono aanafaalama yamwe ye eta omadhiladhilo, opo ya longe iilongithomwa mbyoka mono mwa kwatelwa wo omambakumbaku, ngono haga vulu oku kwathela omunafaalama, opo a vule oku teya meendelelo, gamwe ogeli haga tete omwiidhi, etaga gongele, etaya vu oku landitha kaantu mboka yena iinamwenyo.

Muuyuni auhe omu na uudhila. Uudhila owo oshinamwenyo shoka oshikwamawawa, shoka hashi kala shi na omafufu, shono Omuwa e shipa iikutu yasho paku shi pa omafufu ngono haga vulu okugamena oshinamwenyo shoka. Ohayi ningi nduno iihandhila yawo mbyono haye yi ningi komiti mono hayi valele omayi gawo e tayi tendula uudhilona wayo.

Oonyule dhuupaka oyo omuhoko ngoka hagu adhika mo Namibia ngono guli aantu yali haya hupu unene Mbono haya kala momamanya haya hupu owala okudhipaga iinamwenyo e tayali ,mbono hayali unene itaya dhiladhila nangula .uuna ya dhipaga oshiyamakuti ohaya kambadhala okushilya eta yeshi manapo ethimbo ndjoka.

Uunimuna owo wumwe mboka wa simana moNamibia mono tu namo oongombe noshowo iikombo. Oongombe odha simana nee pomikalo odhindji noha tu dhilongitha wo pomikalo odhindji oha tu vulu okukuthako oshipa shono hashi vulu okuningwa iikutu. Aakulu yonale oyali haye yi longitha okuninga oombandja hadhi longithwa ne okuninga iikutu yawo, uukafa wawo mbono yali haya zala.

Ondundu oyo oshinima shoka sha ningwa hashi kala pehala limwe, pehala sha shitwa kOmuwa shoka sha ningwa momamanya, ohashi vulu wo oku mena omiti kombanda ashike hawu nene.

Oohi odho oshinima shoka sha simana muuyuni auhe, oshinima hashi tekulwa wo kaantu. Ohaa tekula nee ngiini? Ohaa tekula uuna taa ningi uukunino woohi mono haa tula mo omeya, ngono haa tula mo oohi mono haye dhi pele mo iikulya opo dhi vule dhi koke.

Etakataka olyo oshiyenditho shimwe shoka hashi longithwa unene olundji kAawambo, mokupulula omapya gawo. Mono yeli yena omapya ogendji mono haya vulu okulonga iikunomwa yawo opo ya vule okutekula. Oshoka Aawambo oya inekela nohaya longo momapya monkalamweyo yawo ayihe.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe shoka sha fa ondoongi, ashike osha shitwa ishewe shi li nawa sho shi na uukwatya owundji, shi na omayala omatokele nomaluudhe. Sho oshinamwenyo shimwe hashi adhika mEtosha lyaNamibia, sho ohashi eta wo aatalelipo ya tale yo ya fute wo oshimaliwa.

Oompinda odho oshinamwenyo shoka shi li moNamibia shoka sha simana shono hashi eta aatalelipo ye ye yatale etaye shithaneke etaye tufutu oshimaliwa. Oshina wo ooniga ndhono hadhi vulu okulandithwa kaakwiilongo mboka.

Oohi odho iinamwenyo yimwe mbyono hayi kala momeya, mbyono ihaayi vulu okukala ya hupa yi li kondje kaayi li momeya. Ohayi tekulwa pamikalo dha yooloka, mono aanafaalama haya ningi uukunino woohi e taya dhi tekula mwa tulwa omeya dho tadhi pelwa mo iikulya.

Embakumbaku olya longwa pethimbo lyoshinanena, oshoka nale aantu okwali ashike haya pulula noonani. Mongashingeyi aantu ohaya pulula nembakumbaku ndyoka hali endelele, olyo hali longithwa kanafaalama uuna taya pulula.

Menanenathimbo aantu oye li ya humukomeho onkene oha ya longo we nomatemo yo ihaa kunu we noompadhi. Okuna iilongitho yimwe ha yi longithwa opo yaa ha longithe eenyala dhawo keethimbo.

Pashinanena aanafalama oye etapo omikalo odhindji dhokutekela iimeno mono ya kongo ominino dhawo mono taya vulu okutekela iimeno yawo mono ya tulako wo uupomba wokombanda mbono hawu vulu okukala wa taaganeka omeya mpwaana elongitho lyoonkondo odhindji.

Oohi odho oshikulya shoka hashi liwa unene kAawambo nokAakavango, aantu oye yapo nee nomadhiladhilo ngano kutya naya kale haya tekula oohi dhawo kuyoyene e taye dhi landitha nenge taya li onga iipalutha.

Mefano muka otamu monika omunafalama ngoka eli taa longekidha evi lye nawa. Opo a vule oku kuna mo iikunomwa mbyoka ta vulu okulya nenge nelalakano lyoku landitha opo a vule oku tekula ofaamili dhe nenge dhoku landitha.

Iikunino oyo iinima mbyoka yasimana unene pashiwambo yo yasimano wookiilongo ayihe yo ohayi tuetele omauwanawa ogendi mono hatu monomo uuwanawa owundji ohayi tupe okulya hayi palutha omalutu getu mono hatu vulu nokumonamo noshimaliwa ngele twalanditha iikuniwa mbyoka twakuna uuna twa teya.

Konalenale okwali kuna aantu mboka haya ithanwa aakulu yonale. Aakulu yonale aantu mboka kwali haya kala momamanya mbono yali haya thaneke omamanya, opo yadhimbulukwe mpoka yeenda ngele taya shuna komalukalwa gawo. Oyali ya thaneke woo nkene yali haya kala nokukala momamanya moka, nankene yali haya hupu.

Shimbungu osho shimwe shomiiyamakuti mbyono hayi adhika moNamibia. Ohashi eta aatalelipo moshilongo shetu na ngele aatalelipo taye ya ohaya futu iimaliwa mbyono tayi gwedhako keliko lyoshilongo. Oshinanwenyo shino ohashi adhika metosha.

Ehwiyu olyo okadhila hoka komiikwamawawa hono haka tuka uusiu . Aawambo oyendji oya kala yekatonde omolwa ohakutiwa ohaka eta ompwelengu. Okadhila hano ohaka kala ne komiti ngaashi uudhila uukwawo.

Omuwa mokushita iinamwenyo ye ayihe okwa shiti oshinamwenyo oshilumentu noshiikiintu mono a shiti wo oondjuhwa ndhono dhi li ondumentu nonkiintu. Ondjuhwa onkiintu ohayi vulu okuvala omayi ngono haga vulu okuliwa, taga vulu nokulandithwa. Ondjuhwa ondumentu oyo hayi vulu okweegela ondjuhwa onkiintu, opo yi vale omayi. Ondjuhwa ondumentu ohayi longithwa unene onga onyama, oshoka ihayi vala omayi.

Pamba sho a shiti uuyuni, okwa shitile evi lye iinima yayooloka. Okwa shiti omiti, ndhono hadhi kulu oku wapeleke evi. Okwa shiti wo oondundu, ndhono dhaningwa momamanya, ndhono haku vulu okumena wo iimeno, hayi kala ya ziza nawa, opo yi wapeleke evi.

Oohi odho oshinima shoka hashi kala momeya shono hashi tekulwa owala pethimbo asntu ye yapo yaninge uukunino wawo mbono haya tulamo oohi dhawo mono hayedhi pele okulya mono hadhi vulu okukala tadhi yogo ethimbo ele e tadhi koko tadhi vulu okulandithwapo dhi liwe kaantu mboka yedhi tekula

Opo wukale wuna oshikunino shaziza nawa, owuna okukala wuna omunino gwomeya gokutekela iimeno yoye. Nomunino ngono hagu ende omeya osho woo omukalo omupu gwopashinanena ihagu pula oonkondo odhindji shampa watula kumwe ominino opuwo ito pumbwaye okuteka omeya komutse nenge koonyala dhoye mwene ohopatulula ashike kokapomba.

Onete oyo oshinima shoka hashi ningwa komuntu shono hashi keelele oomwe opo kaadhi lye aantu. Oomwe odho oshinima shoka hashi vuku oku taandelekitha omukithi ngoka naku tiwa o malaria ngono hagu vulu oku dhipaga aantu. Aantu oye ya po nedhiladhilo lyoku ninga onete uuna ye wete itaya kotha uuna itaya vulu okudhenga oomwe ndhoka.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti. MoNamibia ohashi adhika mEtosha, mono shili sha gamenwa. Aantu ohaye ya ne ya tale etaya tala oonkoshi dhetu. Onkoshi yetu ohayi ithanwa nee Shinime. Nkoshi oye hakuti oye mwene gwokuti.

Oohi odho oshinima shoka hashi kala momeya shono hashi liwa kaantu , shono hashi vulu okweeta aantu opo ya mone oshimaliwa uuna taye shi landitha. Pashinanena aantu oyeeta po omikalo dha yooloka mono yeeta po omikalo dhokutekula oohi ano haya ningi uukunino woohi haya tulamo omeya etaya pe oohi iikulya opo dhivule okukoka.

Oongombe odho oshinamwenyo shoka hashi longithwa kAawambo. Ohadhi longithwa pamikalo dha yooloka, mono haya kutha mo onyama onga iikulya haya vulu okuyi landitha. Yo taya kutha mo wo omahini ngoka haya kanda e taya pe aakwanezimo yawo, opo ya vule okulya noku ipalutha wo.

Aantu ya kwata oontangu. Oontangu odho oludhi dhoohi ndoka halu adhika momeya ga Namibia, momeya ngoka gowala kageshi gomefuta. Mono aantu yo kOwambo unene nenge yo kOkavango haya vulu okukwata oohi dhawo onga omweelelo, nenge okulanditha opo ya monemo oshimaliwa.

Oohi odho oshinima shoka sha simana shono Omuwa etupe onga iikulya. Shono shili tweya po nomadhiladhilo ogendji opo tu kale tweshi tekula, mpono tuli twa ninga iikunino iiwanawa mono hatu vulu oku tekula mo oohi dhetu. Ohatu yi ningi nee etatu tula mo omeya, etatu tula mo oohi mono hatu vulu oku kala hatu dhipele mo iikulya mono hatu vulu wo oku likola mo oshimaliwa uuna twedhi landitha uuna dha thiki oku kwatwa mo.

Mokuti oko ehala lina iihwa, lyoo olina omamanya, lyo olili lyathita, omo hamwaadhika, uudhila, nomayoka, shampa kwayonagulwa po iinamwenyo mbika oha yiyi kulwe.

Gwonale okwa tile shanakulya osho shanakulonga, sho osho wu wete Aawambo oyendji oyena iikunino yawo, no yena wo omapya mgono haga kala taga zi iilya momukokomoko gomvula. Omo wo hamu zi iiyimati oyindji mbyono ya kuna, nohaya kutha mo iikwamboga oyindji mbyono haya vulu okulanditha e taya mono oshimaliwa shawo.

Aantu ohaya vulu okuya komahala omawaanawa , ya vule oku ka vululukwapo yamone uuwanawa woshilongo sha wo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomiikwamawawa shono sha simanekwa kAawambo. Shono hashi tekulwa e tashi vulu oku eta po oshimaliwa. Shino ohashi ya nee ngiini? Ohashi ya ngele aantu ya landitha omayi nenge ya landitha ondjuhwa yoyene e taya mono mo oshimaliwa shoka taya vulu okwiikwathela nasho.

Aanafalama aantu mboka haya kala ye na iinamwenyo niimemo. Aanafalama mboka yiimeno oye li haya dhengwa unene uuna omvula ina yi loka ohaye yapo nomadhiladhilo opo ya vule okukala taya tete omwiidhi e taye gu ningi ongonga nawa moka haya vulu okupungula moondunda dhawo uuna omvula inayi loka taya pe iinamwenyo yawo.

Omalovu ogo oshikunwa shoka she etwa kaatiligane kuza sho ye tu kolonyeke ano oshinima shoka hashi eta oshimaliwa pamukalo gwomanwino moka aagundjuka oyo haya kala oyo omutima opo ya lande omalovu yavule okunwa na yakwawo.

Uunamapya owo wumwe wa simana moshilongo shetu mono aanafalama haya vulu okukuna iikunomwa yawo ya yooloka mono haya vulu okupa aakwanezimo yawo ya mone iipalutha nenge taya vulu okulanditha opo wo yi imonenemo oshimaliwa.

Aatalelipo oyo yamwe ya simana muuyuni auhe, mo Namibia otu na moo woo omavi mono muna woo ondundu, ndhono ha dhi eta woo aakwashigwana ya ka tale, uuwanawa wankene kalunga ashita.

Mongashingeyi aantu oyeli ya simaneka iikunino. Iikunino olyo ehala ndoka hali kunwa iimeno, mono hatu vulu okukutha mo iikunomwa yete uuna twa teya. Ohayu vulu okukutha mo iinima oyindji ngaashi omatama, omanyangwa, iinima ayihe mbyoka twa kuna, ethimbo lyokuteya ngele lya thiki.

Pethimbo lyongaashingeyi, aanafaalama oye ya po nomikalo dha yooloka, mono ye na okukala ya longekidha omapya gawo pamikalo dha yooloka. Oye eta po wo ondunge yokuninga omashina. Omashina ngono gokuninga nawa evi, opo lyi kale lyu ukilila nolyu utha nolyi kale lyo opala, opo li vule okukunwa iimeno ya yooloka. Ohaye shi ningi nee, opo ya vule okukuna mo iikunomwa yo opala yo yi ya pe iiyimati iiwanawa.

Mefano muka otamu monika iiyamakuti. Iiyamakuti mbyoka yatseyika nawa onga oyene yokuti. Oyili ya nika wo oshiponga noyili hayi adhika moNamibia hayi adhikwa metosha lyetu. Tayi eta wo aatalelipo yeye yatale. Yo taya futu oshimaliwa opo Namibia akale iimonena mo oshimaliwa okuza kaa talelipo mboka.

Methano muno otamu monika ethano ewanawa mono muna oondjato, omuna wo ondunda ya ningwa momwiidhi. Ondunda ndjino oya tulwa nee iinima iwanawa nelalakano opo lyi hile aantu mboka ya hala oku kala momahala omawanawa nenge oya hala oku vululukilwa pomahala omawanawa noku ithanekela pomahala ngo.

Omambakumbaku ogo yimwe yomiilongitho mbyoka yopashinanena mbyono ya ningwa kaantu ya vule wo oku longitha miikunino yawo. Ohaye yi ningitha miilonga ya yooloka mono haya vulu oku pulula e ta ya kala ye na evi ewanawa. Ohaya vulu wo oku tuta iikunomwa yawo uuna ya tulako omakoto e ta ya tutu nayo taya fala komagumbo gawo.

Iilya oyo iimeno mbyoka hayi kunwa kAawamboka olundji mboka yena omapya. Aawambo oye li yena omapya gawo ngoka haya pulula e taya kunu mo iikunomwa yawo mbika, opo ya vule okuteya e taya pe aakwanezimo yawo omukokomoko gomvula ayihe. Aawambo oye li haya hupu molwa iilya yp taya gwedha po owala okashona mokupitila mokulanda moositola.

Iikwamawawa mbyoka ya tekulwa komutekuli gwayo opo yi longithwe pomikalo dha yooloka ongele okulya nenge oku kuthamo omayi nenge oku landitha kwaamba yeyi hokwa.

Aantu oya kotoka unene no ye ya po nomadhiladhilo nondunge eta ya tsu kumwe. Yiinikathana komilungu opo ya vule woo oku eta po sha shomupondo. Oya eta po omadhiladhilo goku ninga nawa mpoka haya kala mono ya ninga oondunda dhawo dhoku gondja . Yatulamo iipindi mbyoka ya ningwa pawunkulungu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shoka shomii kwamawawa, shoka aantu haya tekula unene Aawambo. Ohashi tekulwa pamaludhi noma lalakano ga yooloka opo shi vale omayi opoga vule oku landithwa nenge okuliwa, nenge shi liwe kaanegumbo, nenge tashi landithwa opo omuntu a mone oshimaliwa she.

Namibia osho oshilongo shimwe shomiilongo mbyoka yomuAfrica, shoka shi na mo omavi ga yooloka , shono shi na mo wo oondundu ndhoka aatalelipo ha ye ya ya tale e ta ya ithaneke wo. Ohashi e ta wo oshilongo opo shi mone oshimaliwa pamukalo sho aantu ta ye ya moshilongo.

Aanafaalama oyendji oya simaneka iimeno, hono yamwe haya kunu mo iikwamboga oyindji, opo ya vule okulanditha nenge yimwe taya gandja kaashiinda uuna kwa hupa. Ohaya vulu wo okulya iikwamboga yawo mbyoka, opo ya paluthe omalutu gawo.

Iikunino oyo shimwe shoka sha simana muuyuni awuhe, mono aanafalama haa vulu okukuna iimeno yawo ya yooloka mono mwa kwatelwa wo iikwamboga ,iikwamboga oyo iikulya mbyoka hayi kunwa ihe ihaa yi imi iiyimati ohaku tiwa nee iikwamboga, mbyono ohaaye ta omauwanawa ogendji oshoka tu yi ohagu vulu okuyi landitha eta tu mono mo oshimaliwa.

Pamba sho ashiti uuyuni we, okwa shiti uudhila. Uudhila owo shoka shomiikwamawawa shoka hashi vala omayi . Ohawu kala pooha dhomeya oshoka ohawu hupu mokulya oohi ndhoka hadhi kala momeya.

Uuyuni shi wa putuka, aantu oya eta po omadhiladhilo ogendji, opo ya kale taya ikelele komvula nokombepo. Oye eta po omadhiladhilo, opo ya kale taya tungu oondunda dhawo dha ningwa moomwiidhi dha kola nawa moka aantu haya vulu okukala ya kuutumba e taya kundathana kombinga yoshipopiwa shoka ya hala ya kundathane.

Iimeno oyi li iinima mbyoka ya simana mbyono ha yi kunwa kaanafalama oha yi vulu okukunwa komuntu kehe ashike aanafalama oyo aadhaninkandangala miinima mbika oshoka oyo mboka ya pyokoka miimeno. Iimeno oyi li hayi vulu okukunwa e tayi landithwapo e tayi tweetelesha shomondjato.

Uuyuni showaputuka aantu oyeya nomadhilaadhilo gayooloka mono aanafalama yeyapo nomadhiladhilo opo yavule okukala yaninge iilongithomwa mbyoka tayalongitha okuninga iikunino yawo, mono ya etapo iilongithomwa mbyoka yokulongekidha evi opo yavule okukunamo iikunomwa yawo.

Mongaashingeyi aantu oyendji oyeli yaningi iikunino yawo Oshikunino osho oshinima shono shamema iimeno opo aantu yavule oku aantu ohaya yavulu nee oku yavule okumona oshimaliwa. Yakoko etaya teya onga

Oowa osho oshimeno shoka hashi vulu okukunwa kaantu okuziilila muunongo mboka ya longwa kosikola. Uuna omuntu a adha ponkatu yokukuna oowa dhe ye mwene, peha lyokutegelela omvula yi loke. Oha kongo iiyanda, opo a kune oowa dhe.

Egwo lyomeya olyo ehala ndoka muna omeya taga fulukile pondje ndono aantu hayeya yatale pethimbo lyomvula, unene aantu ohaya kala taa tala noku futa oshimaliwa shono hashi tu etele omauwanawa ogendji. Omeya ogo oshinima shoka shapumbiwa muuyuni awuhe shono hakutiwa omeya ogo omwenyo, shaa kaatuna omeya nena katuna sho atu vulu okuninga po.

Uunafaalama osho oshinima shoka sha simana moNamibia. Mono aanafaalama haya vulu okukuna iimeno yawo. Ohaye yi kunu nee nomalalakano ogendji. Mono haya vulu wo okukuna iimeno mbyono hayi zi uuhudhila. Mono uuhudhila hawu longithwa miipangelo nokuninga iikutu.

Iikunino oyo yimwe mbyono hayi kwathele miilongo oyindji. Mbyono hayi vulu okukala ya kaleka po oshimaliwa. Ohaye yi kaleke po ngiini? Ohaye yi kaleke po, oshoka ohaya vulu okukutha iinima mbyoka taya vulu okulanda koositola, taye yi kutha miikunino yawo, e taya kala ya pungula oshimaliwa shoka ya li ye na okukala taya longitha mokulanda iinima mbyoka taya mono miikunino yawo nale.

Ondundu oyo oshinima shoka sha ningw amomamanya, shoka sha shitwa kOmuwa, shi na omauwanawa ogendji, hashi vulu okueta aakwiilongo ya tale shoka Omuwa a shita. Ohaku vulu okumena oshimeno shono hashi vulu okueta omvula, opo yi kale tayi loko nawa, oshoka iimeno ohayi kanitha omeya taga pitile momafo, shono hashi eta iikogo.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala, hashi zi momeya shono shaa weshi fala unene pondje ihashi hupu nande, osho woo hashi vulu okuli wa, hashi vulu oku landithwa, sho ohashi kala woo shina oonkondo ngele twe shili.

Menanenathimbo aantu oye ya po nomadhiladhilo ogendji, mono mwa kwatelwa okukwata oohi noonete. Oonete odho oshilongitho shoka hashi kwata oohi shi vule oshongo. Aantu monale oya li haya longitha oshongo shono shi li hashi kwata ethimbo, sho ihashi kwata oohi pehala limwe. Onete ombwanawa ngiini? Ohayi vulu okukwata omuntu e li kondje yomeya inaa guma omeya ashike ota kwata oohi, ashike oshongo owu na okuya momeya.

Aantu opo ya vule oku tekula oohi ohayeya po nomadhilaadhilo ga yooloka mono yeya po noshikunino shoohi mono haya fulu oshilambo oshiwanawa e tayeshi tungu nawa opo shi wape kashi kale tashi piti omeya, ohaya tulamo omeya, taya tulamo iikulya, taya tulamo wo oohi dhoka ya hala oku tekula.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shi li po sha shitikika nawa, Omuwa e shi shita nethimbo. Oshinamwenyo shi na othingo onde, hashi nu shi na omagulu gokomeho gapaganyana. Oshinamwenyo oshileeleka. Ohatu shi longitha pamikalo odhindji, hono hatu mono ko onyama noshowo oshipa shasho.

Iikwamawawa oyo olupe ndoka luli talu ithanwa uudhila, uudhila owuli pomaludhi ogendji mono muna wo omakodhi. Ekodhi olyo okadhila hoka hakavulu okulya oohi, haka vulu okutuka haka yakula owala, ihaka yogo momeya ashike ohakayakula owala.

Ondundu oyo oshinima shoka sha shitwa momamanya mono Omuwa a shita oshinima shoka ihaashi inyenge, mono hamu piti omeya, mono hashi eta wo aakwiilongo ye ye ya tale oondundu ndhika. Ohaya thaneke wo omathano e taya yi nomathano gawo. Ohaya eta wo oshimaliwa ngele tatu ya ethele moshilongo shetu.

Omuntu ngono ta ningi nawa evi lye nohi ithanwa omunafaalama ta ningi nawa evi lye, nopo a vule okukunamo nokukuthamo iimeno mbyono ina pumbwa nokukala afa tapululamo nokashina hoka kokoonyala.

Omayoka ogo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi adhika miilongo oyindji, mbyoka ya shitwa yi na uuzigo. Uuna lye ku li oho vulu okukala wa zinda,e to luudha nenge e to si ngele ino pangwa kuyele. Opu na uutondwe pokati kaantu nomayoka. Uuna omuntu a mono eyoka oha kambadhala okuli dhenga e ta li si.

Aawambo pamuthigululwakwalo gwawo oye li ya honga iihuma yawo, mbyoka hayi hongwa meloya. Iiyuma oyo iikwatelwa yOshiwambo hayi longithwa uunene piituthi okukwatelwa omalovu.

Oondjuhwa oyo oshinima shoka shasimana mawambo, shoka shili hashi tekulwa sho ohashi vala wo omayi, ohashi liwa wo onga onyama sho ohashi vulu okulandithwa eta shi eta oshimaliwa megumbo. Aantu ohaya vulu okulanditha omayi etaya mono oshimaliwa. Omayi ogasimana oshoka ohagetwetele uundjolowele momalutu getu.

Oohi odho oshikulya shoka hashi liwa kaantu hashi zi momeya. Aantu oyendji ohaya munu oohi pamukalo gwoku dhi pa iikulya pethimbo lya opala opo dhi vule oku koka dho dhi vule okuliwa nokulandithwa wo.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo momapya, mbono haya longo niimamwenyo nenge niimeno. Oya kambadhala wo oku eta po iilongitho ya yooloka mono yazi ngaa okuza kwaambyoka iidhigu ta yeya ku mbyoka hayi longitha omahooli. Mono mwa kwatelwa wo omambakumbaku ngono haga eta iilonga yi kale iipu.

Iikunino oyo iinima yasimana uunene, iikunino oyombyoka hayikala kaanafalama, aantu mboka hayalongo momapya. Mbono hayavulu okukuna uumeno wayo, nde tawuyalanditha opo yavule okumwiimonena mo oshimaliwa shomondjato, e takandulapo omikundu dhawo.

Namibia osho oshilongo shoka shina oombuga dhili mbali. Moombuga dhimwe omuna oondundu dhono hadhi monika nawa no hashi etitha aatalelipo yeye ya tale opo ya mone uuwanawa ngene Kalunga ashita uuyuni.

Okakodhi oko okadhila hoka haka li uudhila uukwa wo. Aawambo ohaye ka tanga taya ti walya shaka kodhi tala mombanda. Ohaka yakula taka endelele ngele taka tidhi inaka fa ekola. Ekola ohali tidha otali kwata okayuhwa ihe okakodhi ohaka yakula ashike lumwe eta ka yi mombanda.

Oondundu odho oshinima sha simana dho ohadhi monika nawa. Ohadhi eta aatalelipo, opo ye ye ya tale e taya thaneke omathano. Ohaye ya noshimaliwa shokoshilongo shawo e taya thigi oshimaliwa shoka moshilongo shetu, opo tu vule wo natse okutunga oshilongo shetu tu shi yambule po. ohashi eta uuwanawa owindji, oshoka oshimaliwa shoka ohashi kwathele noonkondo.

Iikunino oyili yasimana miilongo aihe mbyono hayi tu etele iikulya, ohayi tu etele iimaliwa. Aanafaalama oyeyapo momikalo dhayooloka opo yavule okutekela iimeno yawo pethimbo limwe , taya longitha oonkondo odhindji. Oya tu la po ominino dhapita kehe pekota lyoshimeno opo dhivule okutekela limwe.

Uushitwe osho oshinima shoka shasimana moka uuyuni awuhe wapewa omahala ga yooloka mono omuwa ashitilemo omiti eta tulamo etango opo tumone uuyelele mono atulamo iimeno uuyelele mono atulamo woo omwedhi. Iikogo oyo mbyoka ya simana hayi eta omvula moka hayi eta omeya opo iimane yikale ya hupa etayi ningi iikulya yawo yoyene.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyaa na iinima oyindji mono mwa kukuta mwaa na iimeno oyindji. Ohamu kala owala iimeno mbyoka ya yooloka. Oyi na omavi ge li nawa, pethimbo limwe ohamu adhika woo oondundu ndhono hadhi kala dhi na omamanya omadhigu hayi vulu oku eta aakwiilongo opo ye ye ya talele po iilongo ya yooloka, omolwa uukwatya wawo mboka.

Embakumbaku olyo oshilongithomwa shoka hashilongithwa momapya kaawambo no kaanafaalama. Embakumbaku olyina oshilonga oshindji oshoka olyo etameko lyoshikunino shono hali tanauna evi e tali ningi epuupuka nawa opo omidhi dhi vule okuya mevi lyoshimeno

Muunamapya nuuniimuna aantu ihaya ilikolele mo ashike iimaliwa ashike ohaya ilikolele mo wo iikulya . Iikulya yaza miilongomwa mbyoka ya kutha momapya gawo nenge miinamwenyo myono haya tekula moofaalama dhawo.

Pethimbo lyoshinanena aanafaalama oye eta po omikalo dha yooloka nkene ye na okuhupitha iinamwenyo yawo. Oye eta po omashina ga yooloka ngoka haga vulu okukulula nokuteta omwiidhi e tagu ningi ongonga ombwaanawa, opo ya vule oku yi humbata ye yi fale komalukalwa gawo yo ya pe wo iinamwenyo yawo uuna ondjala ye ya.

Aayendi nandjila oyo mboka haya eta opo eliko lyoshilongo shontumba liye pombanda. Uuna oshilongo shoye shina uushitwe wu li nawa, ngaashii oondundu oha shi eta wo aatalelipo opo yeye ya ithanekele po, taya kutha omathano pamukalo ngono taya futu oshimaliwa, shono oshilongo hashi vulu oku longitha.

Namibia oku li gumwe gomiilongo mbyoka ya yambekwa e na uunshitwe wu li nawa moka aantu ya tunga oondunda pehala mpoka puuwanawa, opo ngele aakwashigwana taye ya nenge aakwiilongo taye ya otaya vulu okulala moka yo taya futu, yo taya telekelwa, opo mwene gomatungo ta mono oshimaliwa.

Mongashingeyi oohi dha ningi oontekulwa. Odha ningi oontekulwa ngiini? Aantu oye ya po nomadhiladhilo nkene ye na okukala ya tekula oohi. Oohi ohadhi vulu okunigilwa okakunino kadho, taka tungwa nawa, e tamu tulwa omeya, mono hadhi tulwa mo, e tamu tulwa wo niikulya yadho, opo dhi paluke nawa.

Muuyuni owundji aantu oyeli ya ninga omagumbo gawo mono yeli ya tekula iinamwenyo yawo mono mwa kwatelwa oondjuhwa. Oondjuhwa osho oshinima sha simana muuyuni awuhe, oshoka ohashi eta uuwanawa owundji, ohashi eta aantu opo ya lye etaya landitha mono wo haya vulu oku mona oshimaliwa.

Aanafalama shoya putuka oyeya kumwe nomadhiladhilo opo ya vule oku eta iilongitho mbyoka tayi ya kwathele moofalama dhawo. Oya ningi po embakumbaku, oshilongitho shono hashi vulu oku pulula noku longa iilonga oyindji. Oya eta po wo omambakumbaku ngoka haga vulu okuteya, oku teta po omwiidhi etaga wu gongele etage yi ningi ondumba.

Aantu sho ya putuka oyeya po nomadhiladhilo ogendji nkene yena oku kala taya hupu noku kwatela po iinima. Oyeya po nomadhiladhila opo ya kale yena okashinyongo shoohi shono hashi ningwa kaantu ohashi ningwa nee sha tungwa nawa opo omeya kaaga pite mo mono oohi hadhi tulwa mumwe nomeya ndhono hadhi pewelwa mo iikulya.

Namibia okuna iimeno oyindji moshilongo ashihe, ashike okuna iimeno mbyoka hayi vulu oku mena ashike mombuga mbyono yina omaukwatya ga yooloka, mbyono wo yina omafo omashona shoka hashi eta opo oshimeno shi kale sha hupa mombuga, oshoka omeya kageshi ogendji taga zi mo oku pitila momafo.

Oohi odho oshinima shoka hashi kala momeya nohashi zi momeya, uuna sheya kondje itashi hupu we. Aantu oyeli ya konga po oondunge odhindji opo ya kwate mo oohi momeya, oshoka ihaya vulu oku mona kohi yomeya oa eta omikalo dhokukwata oohi nonete mono aantu oyendji haya kala taya nana yo taya kwata oohi ndhoka opo wu vule okudhi mona mo.

Oondundu odho oshinima shoka shaningwa po shaningwa momamanya shono hashi eta aakwiilongo opo yeye, yeye yatale yathaaneke yo yatumine omathaano kiilongo yawo. Ohaga eta ne omawuwanawa ogendji mono oshilongo hashivulu okumonamo oshimaliwa.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka hashi vala uunamwenyo haku tiwa uutana. Ongombe ohayi eta omauwanawa ogendji, oshoka ngele ya vala okatana kayo ohayi vulu oku tu pa omahini. Ohayi vulu wo oku tu pa onyama e tatu yi landitha nenge tatu yi li pamwe naakwanezimo yetu uuna twa hala okulya onyama. Ohayi vulu wo okudhipagwa piituthi ya yooloka mbyoka hayi ithanwa taku ti iituthi yenyanyu nenge yomaluhodhi ngaashi omaso.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa ndhoka hadhi tekulwa kaawambo olundji, ndhono hadhi tekulwa nomalalakano ogendji. ohadhi tekulwa pamikalo opo aantu yavule okupa aakwanezimo yawo nenge taadhipagele aantu aayenda mbo tayeyamo, osho oshiima shotango hashi vulu okupewa omuyenda ngele kapena oshikombo.

Aanafalama yoohi yo oyeli oshoka muyo ohaya etamo oshimaliwa mo ohaya kuthamo iikulya. Aanafalama oyeli haya monomo iikulya ngele taya kwatamo oohi nde taya li nenge taya pee aanegumbo yawo nenge taya landitha kaantu aa taya mono oshimaliwa.

Ekende odho oohi dhoka unene hadhi kwatwa kAawambo, dhoka hadhi kala momithima nenge momalonzi. Mono Aawambo haya vulu okumona oshimaliwa shawo, ohashi ya nee pomikalo dha yooloka uuna aantu taya landitha oohi dhawo, taya gandja kaashinda onga taya pewa onga oshimaliwa onga olupandu.

Iimeno oyo oshinima shoka hashi mene mevi, shono hashi mene monkandi. Onkandi osho shimwe shoka hashi zi moshiyimati. Iimeno ohayi vulu nee okukala yi li pomahala ga yooloka shi ikwatelela kutya oyi na uukwatya wuli ngiini. Mombuga omuna iimeno yawo mbyono yi li po oshoka ihayi hepitha omeya unene, mono mwa kwatelwa wo iimeno mbyoka yi na omafo omashona.

Okadhila oko okanamwenyo hoka komiikwamawawa hono haka tungu oshimbamba shako shomwiidhi, hono haka ningi okamukwena nuunkulungu hakiikelele opo kakase uutala opo kaka lokwe komvula moku tunga oshimbamba shako shomwiidhi..

Mefano muka otamu monika oshimeno shoka hashi eta aatalelipo. Shoka hashi adhika unene mombuga yaNamibia. Edhina lyasho ohashi ithanwa Welwitchia Mirrabills shono hashi mene omafo geli gaali ogo ageke. Ashike ohaga ningi ogendji una gadhegwa kombepo taga itana taga ningi ogendji. Ngaashi tashi monika mefano mu.

Pashiwambo oohi ohadhi kwatwa unene momithima mona hatu tegelele omithima dhi pwine, opo tu vule tu kwate oohi. Ashime pashinanena opweya onkatu ndjoka yokuninga oshikunino shoye shoohi, moka ho tula oohi dhoye. Nuuna wa hala okukwata oohi ohoyi owala muuko moka wa tekula oohi. To dhi kwatamo e to li, dhimwe to landitha wo.

Aanafalama oyo yamwe mboka haya eta iimaliwa moshilongo nohaye shi ningi momikalo dha yoolokathana. Ohaya tameke okuninga iikunino yawo, mono haya tameke tango okuninga nawa evi taye li longekidha, opo mu vule okukunwa nawa iimeno, mono haye eta opo li kale lya andjuka nawa notali vulu okuya omeya nawa, opo wo shampa ya kunu omidhi tadhi vulu wo okuya mevi nawa itaadhi yi mo nuudhigu.

iimeno iinima ya simana muuyuni auhe. Mombuga yaNamibia omu na iimeno mbyoka yo opalela mo, mbyoka yaa na omafo gendji mbyoka wo hayi vulu okukala inaayi sa oomvula adhihe. Oyi na oonkondo, oyi na omidhi dhi li muule.

Ondjuhwa osho oshikwamawawa shoka sha simanekwa kAawambo shoka hashi tekulwa, hashi pewa iilya nokunwa kAawambo e tashi vala omayi e tashi tendula uuyuhwena washo. Ohashi vulu okutu pa onyama ndjoka hatu vulu okulya tu paluthe omalutu getu. Ohashi vulu okutu pa omayi ngoka hatu vulu okulya nokulanditha wo.

Oohi odho ndhi mwe yomiikulya mbyoka hayi momeya mbyono hatu yi longitha momikalo dha yooloka ,ohayi tu etele uuwanawa momikalo dha yooloka. Ohayi tu etele ne ngele tweyi li etayi tupe oonkondo nenge tweyi landitha po etayi tupe oshimaliwa.

Etama olyo oshikunomwa shoka hashi kunwa miikunino oyindji. Etama olyili onga oshikwamboga kashishi oshiyimati. Oshikwamboga shoka hashi longithwa pamikalo dhayooloka, ongele okuteleka tamu tula muumbiga ,ongele okulanditha opo tumone okumona mosha shomondjato.

Oongala odho oshinima shoka sha simana muuyuni awuhe, mono aantu uuna ya ninga nawa, ohaya vulu oku pewa oongala ndhoka. Ohadhi vulu woo oku eta iimaliwa moshigwana, uuna aantu taya landitha oongala ndhoka. Ohadhi vulu woo oku tulwa koombila dhonakusa yetu, mbono yetu tetekele muuyuni mbuka.

Iikunino oshinima shoka shili po shasimana muuyuni awuhe oshoka ohashi eta uuwanawa owundji maakwanezimo oshoka ohashivulu oku eta wo aanafaalama yakale yena oshimaliwa uuna yalanditha iimeno mbika. Ohashi eta wo opolosa momalutu gawo uuna aantu ya li iikunomwa mbika.

Iikunino oyi iinima mbyoka ya simana muuyuni awuhe, moka anafalama ano aanamapya haya kunu iikhnomwa yawo, taya vulu oku pamo aakwanezimo yawo, opo yeya paluthe. Ohaya vulu wo oku landitha iinima yawo. Ohaya vulu wo oku monamo oshimaliwa. Moofalama moka oyena omikalo opo ya hupithe iimeno yawo moka ha yeyi tekele nomeya.

Etosha olyo ehela ndyoka li li moNamibia ndyoka li na iiyamakuti yalyo. Oli li lya gamenwa. Mono hatu adha wo ooShimbungu. Shimbungu oye gumwe gomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha. Edhina limwe oha ithanwa Haulamba lyaNangombe.

Ondundu oyo ehala lyoshishitwa shaKalunga shoka sha shitulwa pevi sha shitilwa kombanda yevi sha ningwa momamanya shono hashi vulu wo okumena omiti osho ehala ndoka hali vulu okweeta akwiilongo taa tala eta thaaneke eta imonene oshimaliwa.

Namibia osho oshilongo shimwe sho mwaambyoka ya yambekwa kOmuwa. Mono e yi shitila nuuwanawa wo paushitwe. E yi shita e yi pa iinamwenyo yopaushitwe, mbyono e yi aataleli po yayo, ye ye ya talele po, e taa thaneke, omolwa uuwanawa wayo.

Omuwa sho a shiti iimeno ye okwa shiti wo iimeno mbyoka hayi vulu okukala tayi koko nawa yi li momuzile mono wo aanafaalama ye ya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene ye na okuhupitha omalukalwa gawo. Oye ya po nomadhiladhilo opo ya kune iimeno mbyoka hayi mene pamikalo dha yooloka.

Muuyuni awuhe, iilongo ayihe oya pewa uunshitwe, ya pewa evi, ya pewa iimeno, yo tayi pewa iinamwenyo. Iinamwenyo opu na mbyoka hayi vulu oku tekulwa kaantu, puna mbyoka hayi vulu oku kala wo mokuti. Pu na ongalangombe. Oongalangombe oshinamwenyo shika hashi zi mokuti, ihaashi kala mpoka pu na aantu, nuuna oshinamwenyo shika sha tsanene naantu, oshinamwenyo shika ohashi vulu oku fadhuka po nenge shi kale tashilwitha aantu.

Aanafaalama oyendji oyeli yena omadhiladhilo ogendji nkene yena oku kuna ee taya mono iilikolomwa iiwanawa. Oyeya nomadhiladhilo go kukuna iikwamboga mbyoka yili hayi landithwa moositola, ee taya vulu okuyi kuna yoyene, ee tayeyi sile oshimpwiyu, yo taya vulu woo okumona mo oshimaliwa mokulanditha koositola ndhika.

Oohi odho oshinima shoka shi holike kaantu, shono hashi zi momeya. Oohi ohadhi tekulwa nee aantu taya ningi oshinima oshiwanawa mono hamu tulwa omeya . Oohi ohaye dhi kaleke nee pehala moka, etaye dhipe iikulya opo dhi vule oku koka.

Ombuga oyo ehala ndoka lya li lyaana iimeno, nande aantu taya vulu, taya ende, taya iningi ya kale mombuga, ohayi pumo owala. Ashike olyo ehala ndyoka lyaa na nande iimeno oyindji, mo ohamu kala owala iimeno mbyoka tayi vulu oku kala ya hupa mo molwonkalo ndjoka yili mombuga.

Oondundu odho oshinima sha simana shono sha ningwa momamanya shono hashi eta wo aataleli po ya tale iinima oyindji. Ohashi zi wo iinima oyindji mono hamu zi nohamu vulu okumonika uuwe mbono hawu fulwa mo etawu longithwa iinima oyindji mbyono tayi vulu okuya mbula po oshilongo kehe.

Embakumbaku olyo limwe hali longithwa moshigwana hali longithwa unene kaanafaalama. ohaye li longitha okupulula opo ya vule okukuna iikunomwa yawo. Moshigwana ohali longithwa oku nana uuna oohauto oonkwawo dha dhamena mominoko.

Omatama ogo oshikunuwa shoka sha simana kaawambo. Unene ohaye shi kunu taye shi tile piiti, ngele omvula ya loko tashi mene kushoshene nenge shampa sha ningi oshindji tapu tudhwa shimwe, opo ya longithe wo oku toya mombiga yayo. Ohashi longithwa wo unene moku ninga omatama goku tula kolwiishi ngono haga adhika wo nomoositola.

MoNamibia omuna omihoko odhindji mono muna wo omuhoko gwaawambo. Omuhoko gwAawambo ogo omuhoko ngoka hagu zala iikutu yagwo, yi li po ya fumvikwa nomafumika. mono haya zala wo noonyoka. Mono aasamane haya zala wo oonguwo dhuukilila nomagala guukilila. Mbyono hayi zalwa unene piituthi mbyoka yenyanyu mbyono haku tiwa ohango.

Muuyuni iilongo ayihe oyapewa iinima yawo kupamba. Namibia okwali apewa ombuga mono apewa woo noondundu ,mono apewa woo evi lili nawa, okwapewa ishewe efuta. Oondundu odho oshinima shoka shashitwa komuwa ,shono shashitwa momamanya. Ohashi vulu okumena iimeno ,shono hashi eta aatalelipo yeye yatale moshilongo shetu.

Mombuga yaNamibia omu na iimeno ya yooloka mono mu na oshimeno hashi ithanwa kutya owelwitchia mirabillis. Shino oshimeno shoka hashi hupu mombuga, shono shi na omudhi omuleeleka gwa ya mevi. Oshi li hashi mene owala nomafo ge li gaali nohaga tanduka, omolwa ombepo ndjoka hayi shi dhenge kehe ethimbo, oshoka kapu na shi tashi keelele ombepo mombuga.

Pethimbo lyongashingeyi, aanafaalama oya kala ye na iilongitho ya yooloka. Oya longo omadhiladhilo ogendji, mpono ya longa po omambakumbaku. Embakumbaku olyo nee ndyoka hali pulula, lyo ohali vulu okulima, lyo ohali vulu okukuna, lyo tali tekele wo iimeno ayihe momapya ngoka ooyene taya longo, opo ya kale yi ilikolela mo sha shokulya nokulanditha wo ngele opwa hupu oshindji.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya, ihashi vulu oku kala kaa shi li momeya. Uuna wa hala dha sa oho dhi kutha mo momeya e ta dhi dhengwa kombepo eta dhi si kudhodhene. Ohadhi liwa kaantu dho ohadhi vulu oku landithwa e to imonene oshimaliwa.

Uuyuni sho wa putuka aantu oye eta po iipindi yawo. Mono ye eta po wo iipindi yokulya. Aantu ya ninga oositla dhawo mono haya landitha mo iikulya , mono ya tula mo iipundi mbyoka ya longwa miiti. Aatu taye ya ya lye e taya kuutumba, opo ya tyapule naakwanezimo yawo nenge naaholike yawo.

Namibia oku li oshilongo sha yambekwa, oshilongo shi na omaliko omawanawa. Oshi li wo shi na oombuga ndhono dhi li mbali. Aatalelipo ohaye ya okutala oondundu. Oondundu ndhoka dhi li moNamibia e taye tu thigile oshimaliwa.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hatu adha mokuti shono hatu shono hashi vulu okutupa oshimaliwa nonyama ohashi tupe oshimaliwa ngiini? Ngele aatalelipo yeya eta ye tupe oshimaliwa ohatu vulu okulanditha onyama ndjoka kiilongo yaayooloka etaye tupe oshimaliwa.